Eshito olya yooloka. Opuna poompito dhimwe koombinga dhimwe dhevi to vulu okwaadha po puna evi, po opuna pomahala gamwe to vulu okwaadha po puna ashike omamanya, opuna woo ishewe pomahala ngono to vulu okwaadha po puna ashike omeya.

Shampa wa adha aantu taya kwata oohi ohaya longitha oonete. Onete ohayi yalwa momeya mono muna oohi, nuuna nee oohi sho tadhi mbwindi ngiya momeya ohadhi patekene monete. Aantu oha yeya nduno taya hili mo oonete, e taya patukununa ko oohi dhoka taya adha dha patekena monete e taye kedhi landitha po nenge ya kalye.

Ombuga olyo ehala moka to adha mu na omano oshowo iimeno mbyoka iifupi. Ombuga oya talika ko ehala ndyoka ihaa li mono omuloka gwa gwana nawa. Mombuga ohamu adhika wo oondundu.

Esimano lyoongombe, oongombe odha simana oshoka ohadhi tupe onyama uuna dha dhipagwa. Oongombe ohadhi zi wo oshipa shono hashi longithwa oku nduluka po oondjato osho wo oongaku dhokwakola dhono hadhi ithanwa oongaku dhoshipa. Ohadhi longithwa wo oku ninga omapaya.

Ombuga, Ombuga olyo ehala ndyoka ihaa li mono naana omuloka gwa gwana, nuuna wi iyadha to ende mombuga, ohamu kala muna iimeno iifupi yo ihayi kala naana yina omwenyo ongaashi nee omwiidhi. Mombuga ohamu adhika wo oondundu, ohamu kala muna nee oondjila ndhono hadhi endiwa kaantu.

Monale manga ehumo komeho inali thika aantu yo komagumbo gokomikunda okwali haya tumbu omeya komitse momayemele. Haya ka teka komadhiya geli ko kule nomagumbo, ashike mongashingeyi aantu oyena oonala mo magumbo.

Omatama ohaga kunwa nelalakano gakoke go gavule okulandithwa uuna ga ningi ogendji . Aantu ohaya landitha omatama opo yiimonene iiyemo. Aantu mboka haya landa omatama oha lye ke gatelekitha omihoka dhawo opo dhi kale dhadhoga nawa.

Aatekuli yoohi ohaya kwashilipake lela kutya oyena oondama dha gwana mono taya vulu oku kala yatulamo oohi dhawo. Molwaashoka oohi kadhi hole ethinano nuuna dhi iyadha dha thina opuna ompito onene waadhe dha sa.

Uuna wa adha aantu yena oondama dhawo dhokutekulila oohi, ohaya kala ya tula po omadhidhiliko. Ano ye dhipa omadhina, kutya ondama ndjino ontingapi? Oha ye shi ningi opo ya kwashilipaleke kutya mondama ndjono ontingapi omo muna oohi dhi ooshona nenge pamwe oodhi oonene.

Evi olyina omahala ogendji ga yooloka mpono to adha poombinga pamwe puna ashike omeya, nenge to adha puna omamanya. Opuna wo mpoka to vulu oku adha puna ngaa evi.

Pethimbo lyokwenye iinamwenyo oyindji unene tuu uudhila ohawu kala wa londa komiti ano tawu tala kutya openi tawu ka mona uuhupilo. Omiti dhopethimbo lyokwenye ihadhi kala dhi na omafo noha dhi monika owala dhafa dha kukuta.

Ehumo komeho sholyathiki aantu mboka yena omapya ihaalongo we naana koonyala onkene ohaalongitha omambakumbaku. Omambakumbaku ogena uuwanawa owundji oshoka ohaga longo oshilwa oshinene uule wethimbo ehupi go ohagalongo omwiidhi omunene ngoka itaguvulu okulongwa koonyala.

Eshito olya yooloka. Opuna oombinga dhimwe dhevi, twaadha dhina ashike omeya ngaashi koombinga ndjiya yefuta. Efuta olyo ehala limwe ndyoka lina ashike omey. Po opuna woo oombinga dhimwe dhevi twaadha ashike kuna omamanya ngaashi omahala gomoondundu.

Uuna waadha aantu taya tekula oohi, ohaya kwashilipake lela kutya oohi odhili megameno, ano dhili momeya ga yela. Ohaye dhipe nee iikulya opo kaadhi se pokondjala, dho dhi vule okukoka.

Otuna iikwamawawa yomaludhi ogendji, tuna mbyoka hayi vulu okutekulwa, naambyoka ihaayi tekulwa. Mbyono hayi tekulwa ongaashi oonkanga, oombaka, noshowo oondjuhwa. Omanga mbyono ihaayi tekulwa ongaashi uudhila.

Opu na omikalo odhindji ndhoka hadhi longithwa uuna aantu taya kwata oohi mondama. Yamwe ohaya longitha uundjolo, yamwe ohaya longitha iishongo noshowo oonete. Mbono haya longitha oonete ohaya tula mo onete momeya dho oohi tadhi patekene konete hoka, yo ohaye ya ashike taya kookolola onete. Ohaya adhako oohi dha patekena.

Ondjamba nayo oshinamwenyo shi hole aantu. Unene aantu mbono ye hole iinamwenyo oto adha ya gongala taya tala oondjamba nkene tadhi tekulwa nuuna wa adha oondjamba dhi li pokati kaantu, ihayi piyagana unene kakele ashike ngele ya hindwa.

Momapya ohamuzi iilikolomwa oyindji ngaashi omakunde, oofukwa, iilya-lyaka, iilya yomahangu na yilwe. Iinima ayihe mbino aantu ohaya vulu oku yi fala komahala goku landithila. Mpono ha ya ka landitha opo yavule oku imonenano iiyemo.

Okutekula oohi, uuna to tekula oohi kwashilipaleka kutya oohi dhoye odhili momeya ga yela, opo kaadhi se po komikithi. Omeya ogena oku kala taga lundululwa ethimbo nethimbo. Kwashilipaleka wo kutya oohi dhoye odha pewa iikulya kehe esiku.

Ehumo komeho sho lyathiki aanafalama oyendji oya kongopo omukalo omupu, go oha gu endelele uuna taya tekele iimeno yayo. Mpoka yakuna iimeno yayo oha ya tulapo omunino dhomeya, dhataakana kene oshimpungu. Uuna iimeno ya mena yahala okutekala, oha ya patulula ashike kopomba ndjoka onene ominino eta dhi tekele.

Ombuga, ombuga olyo ehala ndyoka ihaa li mono naana omuloka gwa gwana. Mombuga iha mu mene iimeno iile, na olundji oha mu mene owala iimeno mbyoka iifupi, ngaashi oomwiidhi. Mombuga oha mu adhika wo oondundu.

Aanafaalama oya konga po omukalo omupu gwokutekela iimeno yawo. Uuna taya kunu, kehe poshimpungu mpoka pwa kunwa ohaya taandeleke po ominino dhomeya nuuna taya tekele ohaya patulula ashike kopomba ndjoka onene dho ominino tadhi tekele kudho dhene.

Ondjugo yOshiwambo Omagumbo unene gAawambo oge na oondjugo ndhoka hadhi longithwa iinima oyindji yOshiwambo. Ngele megumbo omwa valwa okanona, omwali oha lala mondjugo.

Otuna iitekulwa namwenyo oyindji mono tuna oohi. Oohi ohadhi tekulwa nana, opo dhi koke dhi ninge odhindji aantu ya vule okulya dhi dhimwe taya landitha yi imone iiyemo.

Uuna wii adha wuna edhiladhilo lyokutekula oohi, kwashilipaleka kutya owuna oondama odhi ndji opo wukale wa topolelamo oohi dhoye nawa moolwaashoka oihi kadhi hole ethinano. Uuna owala dha thinana opena woo dhimwe ndhoka ha dhi si.

Ehumokomeho sho lya thiki aanafalama mbono oya mono kutya omukalo gokutekela koonyala, ohagu mana po ethimbo nonkene oya kongopo omukalo omupu ngoka uuna taya kunu iimeno yawo, mpoka ya kuna ohaya kala ya tandelekapo ominino dhomeya, opo uuna taya tekele ohaya patulula ashike opomva ndjoka onene.

Evo olyo oshimeno shoka hashimene momeya. Evo ohali kala lina etindi lili kohi uuna lyi ima opo livule okuliwa. Etindi ndono hali kala lili kohi yomeya olyo nee oshiyimati shevo.

Aantu mboka haakala yena omalalakano nenge omadhilaadhilo goku tekula oohi ohaakongo omahala ngoka yewete kutya ogo omawanawa hono taya vulu okufula oondama dhawo dhomeya moka taa tekulile oohi.

Ehumokomeho sholyathiki aanafaalama oyendji oya kongo omukalo gokutekela iimeno. Mono uuna taya kunu iimeno yawo ohaya kala yatulapo ominino dhomeya dhataagakana iipungu. Uuna yahala okutekela ohaya yi ashike kopomba onene etaya patululako. Ominino ndhono dhataagakana miimeno ohadhi tameke nale tadhi tekele iimeno kudhodhene.

Omagumbo gopamuthika gwondoolopa, egumbo lyopamuthika gwandoolopa ohali kala lina iipeleki pombanda, lyatungwa nekuma mooha, ohaga kala nee ga payindwa nawa, ohamu kala woo omiyelo dhomakende ano gomasipili uuna omuntu eli megumbo oye ashike eku wete omanga ngee ngu wuli kondje kumu wete.

Omiti odha simana oshoka tetwapo nelalakano mukaze iihongomwa ngaashi iipilangi , iitaafula, iipundi. Ohayi ndulukwapo kaantu mba yana ontseyo.

Esimano lyembakumbaku. Embakumbaku olya simana nayi noonkondo, unene tuu mokulongitha uunamapya. Aanamapya oyendji oya simaneka okulongitha embakumbaku, oshoka ohali longo oshilwa oshinene, itaashi yelekwa nokuli naashoka tashi vulu okulongwa kaantu nande naya kale ye thike peni.

Eshito olya yooloka, ngaashi puna uudhila wumwe towu adha ashike wuna olwaala lwafa omapeta gomuti gwakukuta, nuuna waadha kalonda a komuti itodhimbulula ngele okuna okadhila shapo ongele wakonakonako lela. Tandi gandja oshiholelwa kuthimbithimbi, thimbithimbi ngele owadha eli moshigwanga shaziza lela ito mu dhimbulula mbala.

Mongashingeyi aanafalama oyendji oya mono kutya omukalo gwokumuna oondjuhwa oguli tagu endelele moku eta po oshimaliwa, oshoka oondjuhwa ohadhi vala omayi ngono haga endelele haga landithwa esiku nesiku. Oondjuhwa ohadhi vala omayi, tadhi tendula uuyuhwena, mbono wuli wo natango hawu landithwa wa koka nenge hawu landithwa manga uushona. Oondjuhwa ohadhi vulu okudhipagwa eto li onyama yadho.

Aanafaalama mbono haya tekula oondjuhwa, ohayedhi tekula nelalakano dhininge odhindji yavule okudhilanditha po, yamwe yomuyo ohaya tekula oondjuhwa dhivale omayi yo yavule okulanditha omayi.

Omagumbo gopamuthigululwakalo hamu kala muna oondunda dhoombozi, ohadhi kala dhadhikwa niiti mooha, ohaga kala woo gena ongandjo yiiti oshowoo omikala dhadho ohadhi kala dhiiti nodhakambwa nawa.

Oku muna oondjuhwa, aanafalama oyendji oya mono kutya omukalo gokumuna oondjuhwa omukalo omupu go ohagu endelele. Oondjuhwa ngaashi ndhoka oontokele ohadhi munwa, oha dhi koko mbala oshoka oha dhi landelwa iikulya mbyoka yoku kokeka. Oha dhi vala wo omayi ngoka nago haga vulu oku landithwa aantu e taya i monene oshimaliwa.

Omukulofuta, komukulofuta olyo ehala ndyoka omeya gefuta ga tsakanena nevi. Komukulofuta ohaku kala kuna ondjila hono haku vulu oku endiwa kaantu. Omeya gefuta ohaga kala taga dhana nenge taga nuka , go taga idhenge kevi hoka. Aantu oye hole okwiithanekelako.

Okandombo, okandombo kokene ohaka kunwa etaka mene uuna kamene etaka koko ohaka vulu woo okutula ko oshiyimati sho oshiyimati shono hashi ithanwa natango okandombo, uuna nee shaadha okuliwa aantu ohaye shi likola taali nenge yaka landithe yoyavule okwiimonena oshimaliwa opo yavule okwiilandela oopumbwe dhawo ngaashi iikulya iikwawo noothewa.

Omenye. Uuna waadha oshinamwenyo shomenye oshishona ihashi kala nando shina ooniga oonde. Unene ngele waadha shakoko, ohashi kala shina ooniga oonde, dho odha honga, dho odhafa dha golimana. Ohashi li omwiidhi . Ohashi adhika unene mEtosha.

Onduli, onduli oyo oshinamwenyo shimwe shoka hashi kala mokuti, oshafa iinamwenyo iikwawo ashike oshina othingo onde, nuuna wa adha tashi nu omeya pevi ohashi nu nuudhigu, oto a dha tashi to nyo omagulu gawo gokomeho lela giitonya opo othingo yi vule oku a dha pevi nongele omagulu gokomeho inagiitonya itashi vulu oku nwa.

Mongaashingeyi aanafaalama oyendji oya mono kutya omukalo gwoku tekula oondjuhwa, ogo omukalo omuwanawa gwo omupu, oondjuhwa ohadhi etapo oshimaliwa uuna dha vala etadhi koko, omayi gadho ngoka hadhi vala ohaga landithwa taga eta oshimaliwa, oondjuhwa ohadhi liwa tuu onga onyama

Oshimeno hashi ithanwa ondhilewu. Ondhilewu ohayi mene e tayi koko. Uuna ya koko ohayi vulu oku tula ko uundhileu. Uundhilewu mbono ohawu longithwa okuninga iikuusinga nenge okuhwela momatalashe. Ngaashi iikuusinga oyindji oyi na omafulafula, omafulafula ngono ogo haga ithanwa ondhilewu.

Omaludhi giikwamawawa, opuna omaludhi ogedji giikwamawawa mono muna oondjuhwa dhoka hadhi tekulwa momagumbo, uudhila mboka hawu kala miihwa ano mboka ihaa wu tekulwa nando okomuntu hawu ikongele owala iikulya ku wo wene ndele tawu koko. Uuna nee wa adha uudhila mbono wuli miihwa ohawu kala tawu ende wo tawulala ashike momangande nosho wo moomwiidhi moka.

Ontsa. Ontsa oyo ondhila ndjoka hayi tuka mombanda muule, na olwindji ihayi adhika popepi naantu. Ontsa, oshinamwenyo shoka hashi mono kokule. Naashoka ontsa ihayi ende pevi, ohayi tuka mombanda muule, opo yivule okumona kokule oshoka, pevi otayi shugwa komiti noshowo kiinima yilwe mbyoka yili pevi.

Ombuga Ombuga oya talika ko onga ehala ndyoka ihaa li mono omuloka gwa gwana nawa, nonkee ngele owe ende mo onuudhigu waadhe mo muna omiti omile. Ohamu kala uugwanga uushona oshowo omiti omifupi, ashike omiti ndhoka dhili mo odhi na omakota omanene molwaashoka odhina omudhi ngoka omule hagu nana omeya mevi muule.

Ehumokomeho sho lya thiki, aanafaalama oyendji oya mono kutya, omukalo gwo kukuna iimeno yili momukweyo, mo moofola omwa tulwa ominino dhomeya dha taakana, ogo omukalo omwaanawa, na ohagu ya kwathele uuna taya tekele.

Uuna wa adha aantu taya tekula oohi, ohayedhi tekula dhatopoka shi ikwatelela kuukwatya wadho. Ihaya vulu okudhi tula mumwe oshoka opena ndhoka oonene tadhi vulu okuliwa, pena dhopokati noshowo pena uushushuka opo wavalwa.

Esimano lyoku kuna oonyanga, uuna aantu ya mana oku kuna oonyanga ohadhi silwa oshimpwiyu tadhi tekelwa nawa sigo dha koko, uuna dha koko ohadhi tula ko ndele aantu taya likola. Uuna ya mana okulikola ohaye dhi longitha okuteleka, okutelekitha omihoka mono hadhi kala dha dhogeka nawa omihoka. Ohaya vulu woo okudhi landitha po e taya imonene oshimaliwa.

Ehala hali ithanwa ombuga, ombuga opu na oompito dhimwe to adha kombinga yimwe ku na omamanya osho woo kombinga onkwawo ku na evi. Nonande mombuga ha mu vulu oku mena omiti nenge tu tye iimeno, opu na iimeno iishona ngaashi oomwiidhi ihaa yi kala nomwenyo molwaashoka oha mu kala mwa kukuta na omu na omutenya ogundji.

Omahala gomayinyanyudho, omahala gomayinyanyudho ogo omahala ngoka haga yiwa kaantu uuna kaaye wete shoka taya longo nenge ya hala ya ka vululukwe po. Pomahala goma yinyanyudho oto adha aantu taya li iikulya yawo oshowo taya nu iikunwa yawo ya kuutumba kiitaafula oshowo kiipundi yo taya kundathana shoka ya hala okukundathana.

Uuna to kongo ehala lyoku tunga egumbo lyoye, owuna oku tala kutya pehala mpono ohapu vulu okweenda omeya nenge ihapu vulu okweenda omeya, oshoka oto ki iyadha wa tunga egumbo lyoye pehala mpono hapu vulu oku kala puna omeya ga talama, mono to ki iyadha wa tembuka mo megumbo oshoka omuna omeya.

Uuna aatekuli yoohi ya mono kutya omu na oohi dhawo ndhoka dha koka tadhi vulu okuliwa nenge okulandithwa, ohaye dhi kutha mo nee nduno momeya ndele e taye dhi fala komahala gomalandithilo. Yamwe ohaye dhi fala komagumbo, opo yaka vule okulya onga osheelelwa.

Okutekula iingulu, aanafalama yokutekula iingulu ohaya sile iingulu yawo oshimpwiyu taya gandja iikulya nosho wo omeya gokunwa. Iingulu ohayi tekulwa ne yi ikalekelwa shi ikwatelela kutya, opu na uungulwena, opu na mbyoka iinyali osho wo mbyoka ya koka ya pumbwa okudhipagwa po yi li we po nenge yi landithwe po yi na omwenyo.

Ehala lyomoondundu olyo evi ndyoka twadha lya nika omamanya. Ohamu kala muna omamanya gayooloka ge na omalwaala inaga faathana. Mono twadha muna omamanya omaluudhe, omatokele noshowo omatiligande.

Ehala lyomoondundu, pethimbo lyokwenye moondundu onuudhigu wu adhe mo muna oshimeno shina omafo okutya omwiidhi. Omwiidhi omo togu adha ashike otugu adha guli mo gwa kukuta ano gwa sa komutenya. Ongaashi tu shishi nawa kutya oondundu, mehala lyomoondundu ehala ndoka lya nika omamanya nomeya onuudhigu haga kala mo.

Ehala lyomoondundu Moondunda olyo ehala limwe ndyoka lya nika omamanya. Uuna wa adha wu li moondu ito mono mo nando oshimeno sha mena moondundu, unene pethimbo lyokwenye. Oto vulu oku adha oshimeno sha mena ashike osha sa kashi na omwenyo, ashike osha li ngaa shi na omwenyo pethimbo lyomvula tayi loko, ashike pokwenye, aawe.

Oongombe odhasimana oshoka ohadhi vala uutana nuutana mbuka shampa wakoko opo nee hawu ningi oongombe oonene eta dhudhitha oshigunda. Oongombe ohadhi gandja woo omahini kaantu, ohadhi vulu woo kudhipangwa naantu etaali onyama, nonyama yongombe ohayivulu woo okukalandithwa.

Omaludhi goondhila Otu na oondhila odhindji mono mwa kwatelwa oondjuhwa. Otu na wo ondhila ndjono hayi ithanwa onza. Onza oyo ondhila ndjoka hayi mono kokule nuuna wi iyadha taku tiwa owu na omeho gontsa, ngawo otaku ti oho mono kokule.

Omboga yopashinanena. Omboga yopashinanena oyo ndjoka yi holike kaantu. Ngaashi piituthi unene aantu ohaya longitha omboga ndjoka, opo yavule okuteleka iikulya yagwana, oshoka ohayi tana nziya.

Otuna omaludhi ogendji goondhila, tuna oondhila ndhoka dhihole momeya, tuna oondhila ndhoka dhihole mokuti, nosho tuu. oondhila ngaashi ndhi dhi hole momeya unene aluhe oha dhi adhika kefuta, ohadhi kala nee tadhi li uupethipethi mboka wa umbwa momeya kefuta , efuta sho ta li umbu mo iinima mbyoka yasa momeya dho oondhila dhono otadhi toola po nee tadhi li.

Oohi dhokutekulwa. Uuna aantu taya tekula oohi ohaya kongo ehala moka taya vulu okudhi tekula. Okutekula oohi kashi shi oshinima oshidhigu oshoka ohadhi pumbwa ashike omeya ga yela osho wo iikulya, noku za mpono ohadhi koko nawa tadhi endelele.

Aatekuli yoohi ohaya sile oohi dhawo oshimpwiyu opo dhi koke dho dhi vale dhi ninge odhindji. Uuna dha vala eta dhi ningi odhindji eta dhi koko, ohaya tameke ne taya landitha. Ohaya vulu wo okulanditha wo ndhoka oonshona kaantu mboka wo nayo ya hala oku ka tekula wo oohi. Ohaya landitha oohi oontalala onga oshiyelelwa, dhimwe ohaye dhi tanda eta ye dhi kukutike eta ye dhi landitha dha kukuta.

Okutekula Oohi Aanafaalama oyendji ohaya tekula oohi nelalakano dhi koke dho dhi ninge odhindji. Uuna nee dha koko oha yedhi landitha onga osheelelwa. Okuza mpono ohaya imonene oshimaliwa shono taya vulu oku ikwatha nasho moompumbwe dha yooloka.

Iilikolomwa yomomapya Momapya ohatu likola mo iilya, oofukwa, omakunde, oomboga nayilwe. Uuna nee twa mana oku likola nee iinima yetu mbyono yomomapya ohatu yi fala nee komahala gomangeshefelo, opo tu ka landithe, tse tu vule oku imonena sha mondjato, opo wo tu vule oku landa oompumbwe dhilwe ngaashi iiyelelwa oshowo oku futa iipangelo noosikola.

Aluhe pethimbo lyokwenye ohashi kala oshipu nayi noshipu kiinamwenyo mbyono hayikala mokuti. Iinamwenyo mbyoka yomokuti ohayi mono iihuna pethimbo lyokwenye oshoka ihaku kala kuna omunzile iihwa ohayi kala yagwa omafo.

Uuna aantu taya tekula oohi ohaye dhi pe iikulya ya gwana, taye dhi tulile mo omeya ga yela, yo taya kutha mo ngoka ge na onyata oshoka onyata nayo otayi vulu okudhipaga oohi. Oohi nee dhawo shampa nduno dha koko, ohaya vulu okuhogolola mo ndhoka dha koka, ano ndhi dha kola noku liwa opo ya vule oku ka lya komagumbo onga osheelelwa, nenge ya ka landithe yo ya vule okumona oshimaliwa mooondjato.

Eshito lyaKalunga olya opala ngiini, to adha pomahala gamwe puna ashike omamanya ndele momamamanya mono oto adha mwa mena owala nawa omwiidhi. Oho ipula nee kutya ongiini omwiidhi gu mene kemanya? Poompito dhimwe oto adha owala lela omuti omunene ndele ogwa mena momamanya, oho ipula nee kutya omuti nguno ongiini gu kale gwa mena momomanya ashike ogwa ziza?

Omambanana Omambanana ogo iiyimati mbyoka yafa iiyimati iikwawo. Uuna ya tula ko nenge tutye ya tula ko ndele inayi pya ,ano inayi adha okuliwa ,ohayi kala ya ziza nuuna waadha ya pya , ano yaadha okuliwa ,ohayi ningi iishunga molwaala .

Aanafalama oyendji oya konga po omukalo nomupu, ngoka hagu ya kwathele oku tekela iimeno yawo meendelelo. Ohaya tula ominino dhomeya dha taakana nenge tutye dha taandela miimeno yawo moka miikunonwa, opo uuna yahala oku tekela, ohayi ashike eta patulula kopomba ndjiyaka onene dho ominino otadhi tameke nale oku tekela iimeno kudho dhene.

Uuna aantu taa tekula uuhi uushona, ihawu tekulilwa naanaa unene moondama oonene, oshoka otawu vulu okukanena mo, nenge tamu vulu okuya oshilikama shontumba, ndele tawu lika mo. Aanafaalama mba ya kotoka, oya mono kutya uuhi wawo shaashi uushona, otaye wu tekulile ashike momagumbo, ya konga ashike iiyaha nenge tu tye oondoloma ndhoka tadhi vulu okukala tadhi kala dhi na uuhi mboka.

Aanafaalama oya konga po omukalo omupu nohagu endelele ngoka haya longitha uuna taya tekele iimeno, ohaya kala ya tula mo ominino dha taakana naana miikunomwa yawo moka nuuna nee ya hala okutekela ohaya ka patulula ashike kopomba ndji onene dho ominino otadhi andjaganeke omeya ano kehe omunino otagu tekele moshimpungu moka gwa taakana.

Mongashingeyi aanafaalama oyendji oya mono kutya omukalo gokumuna oondjuhwa ogo omukalo omupu nohagu endelele oku eta po oshimaliwa. Oondjuhwa ihadhi pula iinima oyindji, ngaashi oondjuhwa oontokele ohadhi koko mbala, oshoka opu na iikulya mbyoka hadhi pewa, opo dhi koke tadhi endelele.

Opu na aanafalama oyendji mboka ye hole iimeno. Aanafaalama yamwe oha ya kunu iimeno uuna iimeno mbyoka ya koko , oha ya vulu oku yi landitha po. Oha ya kala nee ye yi kuna muupokopoko noshowo muunayilona uuludhe. Opo uuna taa ka landitha nenge taa fala komangeshefelo, oha ya pakele owala uunayilona wawo nenge mboka uupokopoko mohauto, ye ota tameke okulanditha.

Uuna wa adha aantu yaya mokuti niilonga, ohaya longitha ootenda. Odho nduno haya dhike opo ya vule okulala mo, omanga ya kalela iilonga pehala lyontumba, okutya pamwe omosikola yontumba. Moosikola kamu na ehala lyokulala, ashike ohaya yi ko notenda yawo kosikola hono, ndele taye yi dhike opo nee haya kala taya lala potenda yawo mpo. Ohaya yi wo niikulya, osho wo omasiga gokuteleka.

Nkene wuna oku teleka ondjuhwa yoshiwambo; ondjuhwa yoshiwambo uuna we yi thula ohoyi yaya komulilo eto yi vutula eto yi yogo nawa, ihayi tetwa miintumbu unene tuu ngele tayi telekelwa aayenda ohayi telekwa ashike yu udha shampa owala weyi yoga ya yela. Ohayi hukulilwa metiti omo hayi lilwa onga oshiyaha.

Uudhila, otu na omaludhi ogendji guudhila. Tu na uudhila mboka hawu ende pevi, tse tu na wo uudhila mboka hawu kala pombanda wa londa kombanda yiiti, unene tu ethimbo lyokwenye omiti uuna dha kanitha omafo, uudhila ohawu kala ashike wa londa kiiti hoka kaakuna omafo.

Aanafaalama oyendji oya mono kutya omukalo gokukuna iimeno nelalakano lyokulanditha ogo omukalo omuwanawa. Ohaa kunu iimeno yomaludhi ga yoolokathana ngaashi: omakwaava, omayapula, oongongo nayilwe. Aantu mboka ye hole okutsika iimeno ohaa yi nduno ya ka lande komuntu ngoka a kuna nale.

Ehala lyomoondundu Moondundu omuna omiti dhoka hadhi vulu okumena mo ngaashi omano omashona noshowo iigwanga ngaashi oomwiidhi. Evi lyomoondundu olya nika omamanya nolundji ihali kala li na omeya.

Mongaashingeyi aantu oya mono kutya oku tekula oohi ogo omukalo omupu notagu endelele oku eta po oshimaliwa. Aantu ohaya tekula oohi e ta dhi koko, e ta ye dhi yula mo momeya, opo yaka landithe. Uuna ya landitha ohayi imonene oshimaliwa oshindji, yo ya vule oku landa oompumbwe dhawo.

Ehumokomeho sholyathiki olye etelela omauwanawa ogendji, oshoka mongashingeyi aanamapya nenge tutye aaholi yiikunonwa mbyoka yehole okukuna ihaya longithawe okukuna pevi nenge nditye koonyala, ohaya longitha omashina . Uuna iimeno yawo tayi kunwa , ihayi kwathelwawe koonte dhetango ashike ohayi kwathelwa ashike kuuyelele wolusheno.

Ehumokomeho sho lya thiki, aanafaalama oyendji oya kongo po omukalo omupu go omuwanawa ngono hagu ya kwathele uuna taya tekele iimeno. Uuna taya kunu iimeno yawo ohaya tula po ominino dhomeya dha taakana, nuuna ya hala okutekela iimeno ohaya patulula owala kopomba onene dho ominino tadhi tekele.

Pethimbo lyokwenye iimuna ohayi mono iihuna komutenya oshoka omiti ndhoka hadhi gandja omizile ohadhi kala dha gwa omafo nena nduno ohashi kala oshidhigu opo iinamwenyo ngaashi oonduli dhi mone omizile moka tadhi vulu okugondja.

Uuna aantu taya tekula oohi, ohaya kongo mpoka taya vulu okudhi tekulila ngaashi moondama. Oondama ohaya vulu kudhi nduluka po yo yene, taa vulu oku fula elambo mono haya tula mo omeya eta yeli ningi ondama yawo yoku tekula oohi, ohaya tula mo nee oohi eta ya kala taye dhi tekula ta yedhi pelemo iikulya.

Ehala lyomoondundu Ehala lyomoondundu olyo evi ndoka lya nika omamanya, na unene ngele owa adha mwa mena iimeno, omwa mena ashike omwiidhi, iigwanga iifupi oshowo omano.

Ongolo, ongolo oyo oshinamwenyo shombili hashi adhika unene mEtosha. MEtosha omu na iinamwenyo oyindji ashike oshinamwenyo Ongolo oshinamwenyo shina ombili oshihole paantu. Ohashi kala nee uuna weshi adha shili osho ashike ohashi kala tashi pugalala tashi kongo iinamwenyo iikwawo.

Omiti dhomizile. Omiti dhomizile aantu oye dhi simaneka, oshoka oha dhi kala tadhi gandja omuzile omutalala nawa, na olundji aantu oya simaneka omiti dhomizile, noha ya kala ya tula mo iipundi momiti moka. Uuna nee ngele opu na nande uunona, ohaya tula mo omakwilika, opo uuna aantu aakuluntu ya kuutumba mpeya, wo uunona owu li mpeya tawu dhana omakwilika.

OWelwitschia, oWelwitschia oyo oshimeno shoka hashi adhika mombuga, oshimeno shoka iha shi si, ano ohashi vulu oku hupa nonande mombuga ihamu mono omuloka guli nawa, oshoka oshina omudhi guli muule ngono hagu nana omeya mevi.

Ompanda oyo oshinamwenyo shoka hashi adhika mokuti, na unene ohashi kala mEtosha. Ompanda oyi holike kaantu oshoka ohayi gandja onyama. Oyina woo omayego ngoka haga landithwa kepangalo opo gamuhumithe eliko lyoshilongo pombanda.

Opuna iikwamawawa oyindji hayi tekulwa ngaashi oondjuhwa, uudhila wiimote noshowoo oombaka. Uudhila mbono hawu ithanwa iimote ohawu tekulwa wafa oondjuhwa. Ohawu pewa iikulya oshowoo omeya. Ohawu kalekwa pehala mpoka pwagamenwa kiilikama

Okutekula oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi pewa omeya osho wo iikulya. Odhi hole okukala pehala lya andjuka, opo dhi koke nawa. Oondjuhwa ohadhi liwa onga onyama, dho ohadhi vulu wo okulandithwa.

Evi lyomoondundu nenge ehala lyomoondundu Moondundu ihamu mene omiti ominene, ohamu mene owala iigwanga nenge tu tye omwiidhi, oshoka ohamu kala mu na omutenya. Uuna moondundu mu na uugwanga mboka uushona ihawu koko wu ninge owundji, oshoka ohawu si po mbala komutenya, molwashoka evi lyomoondundu ohali pupyala mbala.

Eyooloko pokati kegulu nevi. Egulu olyo oshinima shoka shi li mombanda, ano shoka sha siikilila uuyuni awuhe. Kegulu oho vulu okwaadha ko iikogo, nenge to adha kaaku na sha nande nande. Omanga kombanda yevi, kevi oku na iikulundundu oyindji, ku na omiti, ku na iimeno, osho wo aantu niinamwenyo.

Ehumokomeho sho lya thiki, ano aantu ihaa longitha we omamwitho ngoka ga li haga longithwa kaantu opo ya vule okumwa omwiidhi yo ye gu mange ya vule okuka landitha nenge ya ka hupithe iinamwenyo yawo komakuti. Onkene, mongashingeyi aantu ohaa longitha omambakumbaku ngono haga heya omwiidhi, yo aantu taye ya ashike taa gongele.

Kandiwete ngele opuna omuntu ihaakala e na ohokwe nehalo lyoku iyuvitha nawa. Uuna wa adha aantu ya hala oku iyuvitha nawa ohaya kongo ehala lyawo mpono taya vulu okukala ya tula nande esiga lyawo lyokuyotha onyama, taya yotha oonyama dhawo yo taya nu iikunwa yawo yatalala nawa.

Ondjuhwa yekondombolo oyo ondjuhwa ndjoka ya talika ko kutya ohayi igi yo ishewe ohayi kala tayo tidha oondjuhwa dhoka oonkiintu, opo yi vule okuyi londa dho dhi vule okuvala omayi ngoka haga tenduka e taga zi miipeta. Ohaga vulu wo okuliwa.

Uuna aantu taa tekula oohi, ohaa si oshimpwiyu, opo ya kwashilipaleke kutya, oohi dhawo odhi li momeya kaage na onyata. Nuuna ga ningi onyata, shaashi oohi nadho ohadhi gandja onyata, ohaye ga kutha mo, taya tula mo gamwe. Ohaya tula mo wo iikulya momeya, opo oohi kaadhi se po kondjala, dho dhi vule okukoka, yo ya vule okudhi teka mo, ya ka landithe nenge ya lye.

Okutekula oondjuhwa, oondjuhwa odhina ondjila onde okutekulwa, oshoka ondjuhwa ihayi thikile nale ya koka yi thike mpoka tayi vulu okuliwa, ihe ohayi kala okayuhwena okashona tayi ende tayi koko, mokukoka ne kwayo mono oya pumbwa esiloshimpwiyu, esiloshimpwiyu lyehala mpoka yi na okukala opo kaayi li ke po kiiyamakuti, oya pumbwa iikulya oshowo omeya.

Aanafaalama mboka haya kunu oomboga ngaashi ndhoka dhopashinanena ohaye dhi kunu oshoka ohadhi mene mbala dho ohadhi koko mbala. Ihadhi kwata ethimbo opo dhi kale tadhi vulu oku liwa. Uuna dha koko ohayedhi likola ko nee taya landitha, taya landitha koositola osho woo kaanamikunda mboka ya pumbwa okulya.

Oohi, uuna wa adha oohi dhili momeya tutye nenge omefuta ohadhi kala tadhi dhana omeya dhanyanyukwa Oohi odha simana oshoka ohadhi tupe omweelelo, oohi ohatu vulu wo okulandithwa, opo tu imonene oshimaliwa.

Aanafaalama yoondjuhwa oya mono kutya, oku tekula oondjuhwa ogo omukalo omupu no hagu endelele. Oondjuhwa ohadhi tekulwa nelalakano opo dhi vale omayi. Omayi ohaga landithwa woo tage eta po oshimaliwa.

Omambakumbaku ohaga longithwa unene kaanafaalama oshowo kaanamapya mboka yena omapya omanene itaaga vulu okupwako nenge okulongwa koonyala. Omambakumbaku ohaga longo oshilwa oshinene muule wethimbo efupi.

Okuti. Okuti olyo ehala ndjoka ho adha muna iimeno iitalala, ano ya ziza nawa nenge to a dhamo woo mbyoka ya kukuta. Mbyono ya kukuta ohayi yamo nee nenge tulye ohayi kalamo nee uuna ya adha ethimbo lyawo lyo kukoka ndele etayi kukuta.

Uuna wa adha omutekuli goohi nenge omuntu ena edhiladhilo lyokutekula oohi oha kongo ehala mpoka ta vulu okutula oondama dhe dhomeya. Ohadhi kala nee odhindji, opo a vule okutopola oohi dhe nawa, dho dhi vule okukoka nawa, oshoka oohi kadhi hole othina, kadhi hole dha thinana, onkene oha kala e na oondama dha gwana nawa.

Omaludhi gomambakumbaku, opu na omambakumbaku gokupulula iilwa momapya, pu na omambakumbaku gokukuna, pu na omambakumbaku gokuhelela osho wo omambakumbaku gokuheya omwiidhi. Uuna wa adha omuntu ta longitha embakumbaku ta heya omwiidhi, ohashi mu kwathele wo oshoka iha kwata ethimbo olindji, ye oha heya omwiidhi owundji. Omwiidhi ohawu longithwa okutekula iinamwenyo.

Una omuntu ena edhiladhilo lyoku tekula oohi, tango oha kongo ehala mpoka ta vulu oku dhika nenge ta vulu oku tunga ondama ndjoka ena oku longitha opo atekule oohi. Oheyi tungu ne niiti nenge momamanya kohi ohatu lako othaila opo omeya kaga zemo una ne amana oku tunga ondama ye oha tulamo ne omeya oshowo oohi ano tedhi tulilemo iikulya nohadhi laka ne dhili momeya moka tadhi dhana.

Ehumokomeho sho lya thiki, olyee telela omawuwanawa ogendji, molwaashoka aantu monale okwali haamu omwiidhi taya longitha omamwitho ashike ehumokomeho sho lyeya, aantu ohaa longitha owala omambakumbaku, aantu ohayeya owala taya gongele omwiidhi ngoka gwamuwa nale kembakumbaku etaye gumanga etaye kegu longitha shoka yena okugulongitha.

Okutekula oohi Aantu ohaya tekula oohi nelalakano lyoku dhi landitha. Uuna aantu taya tekula oohi ohaya kala taya lundulula omeya ngoka, shampa ga kaka mondama ohaye ga kutha mo yo taya tula mo gamwe, opo oohi kaadhi se konyata. Ohadhi tulilwa mo wo iikulya, opo dhi lye kaadhi se po kondjala. Uuna dha koko ohaye dhi kutha mo e taya ka landitha yo yamwe taya li momagumbo gawo.

Ehumokomeho sho lya thiki, aantu oya tameke taya kongo omahala gayo gokutungila omagumbo gawo. Kakele nee kutya pamwe omoondundu, omombuga nenge pamwe openi shampa ashike tapu vulu okutungwa egumbo opo omuntu a kale e na olukalwa lwe e na ombili. Omagumbo gamwe ohaga kala ga tungwa pamuthika gwandoolopa osho woo gamwe oga tungwa pamuthika gwoshiwambo shi ikwatelela kutya ehala olyili peni.

Ethimbo lyokwenye Ethimbo lyokwenye olyo ethimbo ndyoka omiti adhihe hadhi kala dha kanitha omafo gadho. Ano ethimbo ndyoka omiti ihadhi gandja we omizile kaayendanandjila nenge tu tye ku shoongoka a pumbwa omuzile omutalala, oshoka omafo ohaga kala ga gwa ko.

Uuna wa adha omunafaalama gokutekula oohi e na edhiladhilo lyokulya nenge lyokudhipaga po oohi ano nelalakano lyokulanditha, ohayi nduno mondaama ye mono a kuna oohi dhe ano mono hedhi tekulile ndele ta hogolola mo naana ndhoka dha koka, ndhoka tadhi vulu wo okuliwa. Ohedhi kutha mo nee e taka landitha nenge wo a ka lye megumbo lye naanegumbo.

Ombwa. Ombwa oyo oshinamwenyo oshitekulwa shomegumbo, ombwa oyi hole okudhana omeya, uuna wa adha ombwa ya sa uupyu nenge pamwe oya hala nga oku ka talalelwa, ohayi ka konga mpoka pu na omeya, e tayi kala ya lala momeya moka, tayi zi mo ne ya talalelwa.

Ehumo komeho sho lyathiki olya etelela uuwanawa owundji unene tuu kaanamapya mboka ha ya kunu iikunomwa, uuna ta ya tameke nenge taya longekidha evi lyawo manga ina ya kuna, ohaya longitha uushina mboka haalongitha opo ya vule oku nengeneka evi naashoka taya katula mo oonkena evi olya nengena nawa.

Uuna wiiyadha to ende momuthitu, minuthitu ehala limwe hali kala lya thita nayi, sho osho lya lukilwa omuthitu. Ohamu kala ashike mu na okandjila kamwe oko haka endwa kaantu. Oshipu nayi opo wu adhe nenge wu vule okutaakaneka mo oshilikama, shono tashi vulu oku ku piyaganeka, nenge shi ku lye po. Momuthitu ohamu kala mu na omiti omile, nosho wo omangande ngoka ga thitika apuhe.

Mpono pwa tsakanena evi nomeya mbela ohapwii thanwa shike? Otuna oombinga ndhiyaka dhokomafuta mpono twaadha puna evi oshowo omeya ano omeya gefuta. Omeya gefuta ohatu ithana po nee ngele evi lya tsakanena nomeya ge futa ohatu ti ngaa okomunkulofuta, oshoka kombinga yimwe okuna omeya kombinga yimwe okuna evi.

Aanafaalama nenge tutye aanamapya oya konga po omukalo omupu nomwaanawa okagamena iimeno yawo nenge iikunomwa yawo kaayi kungululwe po komeya unene tuu ngoka gefundja, hage ya taga kungulula po iimeno nenge iikunomwa. Uuna taya longo, ohaya longo muumpungu mu na oondjila, opo uuna omeya tage ya ohaga ende owala moondjila moka, go itaga gumu iimeno.

Okutekula oohi, aanafaalama oyendji oya mono kutya omukalo gwokutekula oohi ogwo omukalo omuwanawa go ohagu endelele oku eta po oshimaliwa, oohi noho ihadhi pumbwa iinima oyindji shadho oku kala ashike dhili momeya ga yela kaagena onata oyindji ndjono tayi vulu okudhidhipaga osho woo okupewelwa mo iikulya, okuza mpono otadhi koko nawa.

Nkene wuna oku teleka ondjuhwa yoshiwambo. Unene ngaashi moshiwambo uuna tatu teleke ondjuhwa tatu telekele nenge aayenda . Ohatu teleke momeya omafupi . Ihayi tetwa , uuna weyi vutula oho kuthako ashike omakaha oshowo omitse. Ndele etoyi yogo nawa etayi tula mombiga yiihwapo iya naayi tetwa nande omiintimbu. Aantu uuna taya li, ohayali taya ye yi teya yo yene.

Omizalo dhomithugululwakalo gwOshiwambo. Aasamane ohaya zala omagala gomandjeke ga tulwa elwenya osho wo haya zala wo oohema dhoosheshele. Omanga aakulukadhi ohaya zala oohulukweya dhoondhelela, ohaya kala wo ye na omishila dhoongombe osho wo oontungwa, unene tuu piituthi yomanyanyu ngaashi: oohango

Uuna wa adha aantu ya kunu iikunomwa yawo, ngele taya adha ethimbo lyo kulikolwa , iha yeyi tula nee momambamba mono haya vulu oku humbata opo ya vule oku enda taya landitha .

Otuna omaludhi gomiti, tuna omiti djoka hadhi vulu ku kala dhina oongala tadhi monika nawa, dhono hadhi kunwa wo unene pomahala mpokahapu vulu okutalelwapo, opo pu kale tapu monika nawa naantu ohaya vulu oku ithanekela po omathano gawo omawanawa.

Ontsa, ontsa oyo ondhila ndjoka ya talikako ihaayi kala unene mokati kaantu. Ontsa anuwa ohayi mono kokule , nuuna wo taku ti owuna omeho gafa gontsa ngawo anuwa oho mono kokule ano omeho goye ogeli nawa ogena uukolele.

Onkanga Onkanga oyo oshinamwanyo shimwe hashi vulu oku tekulwa onga oshikwamawawa ngaashi wo oondjuhwa, ashike olundji oonkanga oto dhi adha miihwa. Oonkanga ohadhi naana iikulya mbyoka hayi liwa kiikwamawawa ayihe, dho ohadhi nu wo omeya. Odhi na omawawa, ohadhi vulu tuka oshowo oku tondoka kolupadhi.

Aatekuli yoohi ohaa tekula oohi dhawo taye dhi pe omeya ga yela, taye dhi tulile mo wo iikulya momeya moka. Ohaa kwashilipaleke kutya kapu na oshinima shoka oshiyonaguli, tashi vulu okuya momeya moka mu na oohi shi ka lye oohi nenge shi ke dhi piyaganeke. Ohaye dhi tekula nelalakano lyokulanditha, opo ta vule okwiinonena oshimaliwa, yo ya vule okwiikwatha nasho.

Etekulo lyoohi. Aanafaalama oyendji oya mono kutya okutekula oohi, ogwo omukalo tagu endelele, gwo omupu. Aantu ohaya tekula oohi nelalakano dhi vale, dho ninge odhindji. Uuna dha ningi odhindji, ohadhi koko eta ya kutha mo ndhono dha koka, taya li onga osheelelwa nenge taya ka landitha mpaka naampeyaka opo ya vule okwiimonena iiyemo.

Ehala lyomoondundu, moondundu omwa silukila, mpa pwa silukila mpa pwa londa. Ohamu kala mu na iimeno ngaashi omano ashike ihaga kala omale, ohaga kala ngaa geli pokati, ohamu adhika tuu natango omwiidhi.

Uuna aantu taya teya iilya momapya ohaya longitha oombaali dhono haya dhikile iilya opo ya vule okuyi tuta okuza mepya, taya fala kolupale. Ohashi kwathele, oshoka oombaali ohadhi kala dha kola nawa.

Esimano lyonyanga. Oonyanga odha simana oshoka uuna aantu yedhi kunu ndele etadhi imi ohaya vulu oku dhilanditha ndele taya imonenene iimaliwa . Ohaya vulu woo okudhi longitha uuna taya teleke omihoka dhawo opo dhikale dha dhoga nawa

Ontsa! Ontsa oyo ondhila ndjoka hayi kala kokule naantu, ihayi kala popepi naantu na uuna owala tayi tuka, ohayi tuka lela mombanda muule. Ontsa ohaku ti wa: ontsa oshinamwenyo shoka oshikwamawawa hashi mono kokule, sho osho ndiwete kutya uuna tashi tuka muule ngawo elalakano opo shi mone kokule, oshoka uuna tashi tuka pevi otashi shiwa kiinima mbyoka...

Okutekula oondjuhwa. Mongashingeyi aanafaalama oyendji oyamona kutya okutekula oondjuhwa oshinima sha simana, sho otashi endelele oshoka, oondjuhwa ohadhi vala omayi, ngono haga vulu okulandithwa esiku nesiku. Oondjuhwa ohadhi vulu okuvala omayi etadhi tendula wo uuyuhwena, etadhi indjipala. Uuna omuntu amona kutya oondjuhwa odha indjipala, oha landithapo nduno dhimwe etamono mo oshimaliwa.

Opuna omahala ngoka haga kala gena oondundu ano tutye omamanya. Omahala ngono onuudhigu waadhe kwamena omiti omile, onkene ohaku mene ashike uugwanga uushona unene tuu omwiidhi.

Embakumbaku ohali longithwa okupulula momapya ngoka omanene. Embakumbaku ohali longo oshilwa oshindji ano oshinene. Uuna aantu taya longitha embakumbaku ihaya pula ethimbo olindji nankene ohaya mana mbala okulonga.

Oongala dhoku opaleka . Aantu ohaa kunu oongala dhono hadhikala tadhi monika nawa opo yedhi tule pomahala gawo. Okusha pamwe opo omahala giilonga nenge omo magumbo opo pukale tapu monika nawa uuna aayenda tayeya oku talelapo.

Aanafalama yongashingeyi oya konga po omukalo omupu ngoka gwoku tekela iimeno. Uuna taya kunu iimeno yawo ohaya taakanitha po ominino mpoka ya kuna, dhomeya ndhoka hadhi endelele omeya. Uuna ne ya hala okutekela omunafaalama ohayi ashike kopomba ndji onene eta patulula ko, nominino ohadhi tameke nale tadhi tekele kudho dhene.

Uuna aantu taya tekula oohi, tango ohaya kongo mpoka taya vulu okutunga ondama yawo yoohi. Uuna ya mana okutunga ondama yawo yoohi, ohaya tula mo nee omeya, etaya tula mo oohi. Ohaya kala nduno taye dhi pele mo iikulya, opo kaadhi se po kondjala. Na uuna dha koko, ohaye dhi kutha mo, taya li ngaa osheelelwa nenge ya ka landithe.

Ehala lyomoondundu. Ehala ndjoka olyo ndjoka twa adha mwa mena ashike iimeno mbyoka iifupi, oto adha mwa mena, ngaashi omano osho wo omwiidhi, niigwanga wo mbyoka iifupi.

Okutekula oongombe. Oongombe ohadhi tekulwa nelalakano, oshoka odha simana monakuyiwa yomuntu. Oongombe ohadhi gandja onyama komuntu onga osheelelwa, nenge onga oshikulya. Oongombe ohadhi vulu okugandja omahini koshigwana. Omahini oongombe ohaga vulu wo okulandithwa, ndele omuntu e ti imonene mo oshimaliwa shono ta vulu okulongitha, opo i ikwathe nasho.

Oshimeno shomombuga, mombuga omwa kala oshimeno shimwe ihashi si nande naku kale kuna omutenya gu thike peni. Ohashi ithanwa nee oWelwitschia, oshimeno shino ihashi si, oshoka oshina omudhi omunene ngono hagu nana omeya mevi muule.

Egumbo lyomondolopa ohali kala ewanawa ngiini? Li na omiyelo omiwanawa tadhi monika nawa, ohamu kala muna iipundi mbyono hayi ithanwa omashofa. Komashofa ohaku kuutumba aanegumbo nenge aayenda, uuna taye ya okutalela po.

Mongashingeyi otu na aanafaalama oyendji, tu na aanafaalama yokutekula oohi, tu na aanafaalama yokutekula oondjuhwa, iingulu, oongombe nosho tuu. Aanafaalama ngaashi mba yokutekula oohi ohaa kongo ehala ewanawa, mpono ta vulu okuninga ondama ye, opo a vule okutekula oohi dhe. Oha gandja iikulya koohi, ta lundulula omeya ngoka ga nyata, ta tula mo omeya ga yela, opo oohi dhi koke nawa.

Una wa adha omuntu ena edhiladhilo lyokutekula oohi oha kala ena oshipwiyu oku kaleka ondama ye moka muna oohi mukale muna omeya ga gwana nawa go oga yela opo oohi dhe kadhi se po konyata oshowo oha kala wo ena oshipwiyu opo akale akwashilipaleko kutya oohi dhe odha mona iikulya.

Esimano lyo ku kuna iimeno nenge tutye iikwamboga, aanafaalama oyendji ohaya kunu iimeno osho woo iikwamboga. Uuna nee iimeno yawo nenge iikwamboga ya koko iimeno ohayi vulu okutula ko iiyimati mbyono hayi vulu oku liwa megumbo nenge tayi ka landithwa ngele oyindji opo yi vule oku eta po oshimaliwa shono woo tashi vulu oku ka longithwa mompumbwe yimwe.

Aantu ohaya tekula oohi opo dhi koke dho dhi vule okuvala oonkwawo. Uuna dha vala etadhi ningi odhindji ohaya vulu okulanditha oonshona kwaamboka woo ya hala oku ka tekula. Uuna muna dhimwe dha koka ohayedhi kutha mo etayedhi landitha po nenge ya tameke okulya.

Aayenditalelipo uuna taa talele po omahala ngaashi oombuga osho wo omatosha, ohaya kala ye na ohauto ndjoka haya kala taya longitha onga osheenditho shawo. Ohaya kala nduno ye na oondongelwa dhawo, mono mwa kwatelwa oondjato dhawo dhiikutu nenge dhiizalomwa, osho wo iikulya.

Mongashingeyi, aantu oyendji oya konga omukalo gwokutekula oohi ngono guli tagu dhana onkandangala noha gu endelele moku eta po oshimaliwa. Uuna oohi dha tekulwa ndele eta dhi kongo tadhi silwa nawa oshimpwiyu okupewa iikulya oshowo okukalekwa momeya ga yela kaamu na onyata, ohadhi koko nawa, aantu taye dhi tege mo eta ya landitha. Uuna ya landitha ohaya mono oshimaliwa shono taya vulu okwiikwatha nasho.

Moshilongo shetu omuudha iinamwenyo. Tuna mo woo oongalangombe ndhoka hadhi adhika mo kuti .

Ehumokomeho sho dja thiki opuna omayooloko ogendji ngashingeyi gokukuna iikunomwa. Opuna woo mboka natango haya kunu koonyala ano haya kunu pevi iimeno yawo ndele etayi koko nawa sigo yatulako iiyimati. Omanga ne opuna omukalo omupe ngoka hagu longithwa uunene kaanafalama nenge tutye kaanamapya haya longitha omashina gokukuna.

Aanafaalama oyendji ngaashingeyi oye wete kutya omukalo gokutekula oohi ogo omukalo omwaanawa go ohagu endelele oku eta sha mondjato. Aanafaalama yoohi ohaa tekula oohi dhawo nelalakano dhininge odhindji dhodhikoke ,yavule okulanditha. Ohaa vulu okulanditha oontalala nenge dhina omwenyo kwaambono taaka tekula woo ,oshowoo yalandithe oonkunkutu.

Pokati kombuga nefuta ohapu vulu oku endiwa kaantu ohaya vulu oku enda po kolupadhi nenge taya longitha iiyenditho yawo ngaashi oohauto nenge uusanguthangu opo yaka thike pehala mpoka ya hala.

Etosha Metosha ehala limwe ndyoka hakutiwa oshikunino shiinamwenyo. Metosha ohamu adhikwa iinamwenyo yomaludhi ga yooloka. Mono twaadha muna oonduli, oosino, ooholongo, oomenye oshowo oondjamba. Iinamwenyo ayihe mbyono yometosha ohayi gandja onyama yo ohayi ithana aantu yokondje yiilongo yeye ya talelepo moshilongo shetu.

Omaludhi giinamwenyo mbyoka hatu adha mEtosha. MEtosha ohatu adha mo iinamwenyo ngaashi oonduli, oonkoshi, oompo, oongolo nayilwe oyindji mwakwatelwa uumenye. Uumenye owa talika ko owo iinamwenyo mbyoka yi na ondapo yo ihayi koko naana yi ninge iinene.

Iishini yoshiwambo ohayi longithwa okutsa iilya ngaashi okuyi hutula nenge okuyi fulula. Aantu ohaya kala ya tula oshini mevi eta yeshikolongelemo nawa mevi ndele omulungu goshini ogo ashike hagu kala kombanda. Ohaya longitha nee omihi okutsa iilya.

Okuti, okuti olyo ehala ndyoka hamu kala omiti omile ohamu kala wo muna omifupi. Ehala ndyoka ohali kala wo lyina omiti dha thitika mpoka naampeya ka. Ohamu kala ngaa muna uundjila uushona mono hamu vulu okweenda aantu. Oto adha mo nee muna iiyamakuti ngaashi ookanandje oshowo oombwa.

Otuna omaludhi ogendji guudhila. Tuna uudhila mboka hawu tuka omutenya, tuna mboka hawu tuka ongula onene, oshowo mboka hawu tuka uusiku. Uudhila ngaashi mboka hawu tuka uusiku owa talikako onga uudhila uuwinayi, oshoka ohawu vulu okulongithwa kaantu, okulonga iilonga iiwinayi. Ngaashi okadhila haki ithanwa ehwiyu, ohaka longithwa kaalodhi.

Ehala lyoma taagulukilo Opuna omahala gamwe twaadha ondjila ya thitikwa po nenge ya piyaganekwa komeya. Aantu ohaya kongo nee omukalo omwaanawa taya vulu okutula po iiti mpono taya vulu okulyatela. Iiti mbyono ohayi kala nee ya ningwa nawa yafa andola yili momukalo gompani, etayi langekwa nee sigo tayi taakana omeya. Aantu ohaya ende nee taya lyata kiiti opo ya vule oku taaguluka omeya.

Omambakumbaku ohagu longithwa miilonga oyindji. Aantu yamwe ohaa longitha omambakumbaku okupulula nenge okunana omatemba oshowoo okufula. Omambakumbaku ohaga tulwa omatemo ndele etaga longo oshilwa oshinene noshili unene hashi longithwa kaanafaalama mboka yena oofaalama oonene itaadhi vulu okulongwa kaantu koonyala.

Uuna aantu ye na edhiladhilo lyokutekula oohi, ohaa fulu ondama. Uuna ya fulu oshilambo shono hashi ithanwa ondama, ohaya yala mo othayila onduudhe ya kola, opo yi vule yi kale itaayi piti omeya. Uuna ya yala mo othayila, ohaa tile mo omeya, taya tula mo oohi. Oohi ohaye dhi pele mo iikulya, opo kaadhi sile mo kondjala.

Mongashingeyi, aanafaalama oyendji oya hogolola oku kala taya tekula oohi, oshoka ogu li omukalo tagu endelele, go oha gu eta mbala oshimaliwa mondjato, molwaashoka oohi oha dhi kokelele, dho ishewe iha dhi pula iinima oyindji. Shadho omeya owala ga yela, kaamu na oshilikama nenge oshipiyaganeki tashi dhi piyaganeke, osho wo iikulya.

Aanafaalama oyendji mongaashingeyi oyaninga yoku tekula iikwamawawa, iikwamawawa ongaashi oondhila, oombaka oshowo oondjuhwa. Iinamwenyo mbyono nee ayihe yiikwamawawa ohayi li iilya oshowo ohayinu omeya. Oonyama dhawo adhihe ohadhi liwa ,dho ohadhi vulu kulandithwa dhina omwenyo aantu taya katekula ishewe.

Uuna omuntu ena edhiladhilo lyokutekula oohi, oha kongo ehala eta fulupo elambo ndoka hali ithanwa ondama. Uuna amana okuli fula oha tulamo othayila kohi opo omeya kaa gapite gaye mevi, uuna a tulamo othayila ta pimpilemo omeya nosho woo oohi ndho takala tedhipelemo iikulya.

Ehumokomeho sho lya thiki aanafalama oyendji ohaya longitha omashina. Ohaya longitha omashina ngoka haga longithwa, opo ga fule mevi nenge ga kale taga nengeneke nawa evi, opo sho ta yeya yaka kune iimeno otayi mene nawa, oshoka evi olya nengena nawa lyaninga epu.

Oonduli. Oonduli oyo iinamwenyo mbyoka hayi adhika mEtosha. Oonduli odhi hole aantu. Oonduli ihadhi hindi, odhi hole aantu nayi noonkondo, na unene aantu oyendji kondje yiilongo ohaya zi ko yeye ya talele po Etosha oshoka oya hokwa okutala, osho wo oku kala noonduli.

Ehala lyomoondundu, moondundu oto adha mo mwa mena iimeno ya yooloka, to adha mo oomwiidhi dha ziza nawa osho woo omano. Pethimbo lyokwenye iimeno ayihe mbyoka ohayi vulu oku sa po molwaashoka omwa pupyala. Moondundu ehala lyomamanya ohamu adhika woo muna oopate ano oondjila ndhoka hadhi endwa koohauto osho woo kaayendi yokolupadhi.

Uuna wa adha aantu taya ka talela po nande okEtosha, ohaya kala ye na osheenditho shawo shono hashi kala kaashina omakende ano omuntu nande okuli meni okwa manguluka oku tala shaashoka tashi ende. Oshihautu shawo shono ohashi kala shina etala opo kaaya pye komutenya. Molweendo nee lwayo mono ohaya mono iinamwenyo oyindji mwa kwatelwa oonkoshi noondjamba nayilwe.

Onduli. Onduli oyo oshinamwenyo shimwe hashi adhika mEtosha. Ohashi kala wo mokuti. Onduli uuna wa adha tayi nu omeya pevi, ohayi petama lela, ano hayi tonyo omagulu gayo gokomeho oshoka omale nayi.

Uulithilo. Uuna aantu taa ka litha iimuna yawo ngaashi oongombe, osho wo iikombo nenge pamwe uusino nenge uundoongi, ohaya kongo ehala mpoka tapu vulu okukala pu na uulithilo uuwanawa. Uulithilo uuwanawa ohawu kala ngele pu na omwiidhi gwa ziza nawa, ngono tagu vulu okuliwa kiinamwenyo mbyoka, opo yi kale ya gundjila itaayi piyagana, opo yi kute nawa, yo yi vule okukoka.

Nkene wu na okulongekidha ondama yoye, ndjoka to kala to tekulile oohi dhoye. Uuna wa mana oku yi tunga, kutya omiiti nenge pamwe oto yi tungu mekuma, kala wa tungila mo ominino dhomeya, ndhono tadhi kala pu na dhimwe tadhi kutha mo omeya ngoka gonyata, po pu na dhimwe tadhi tula mo omeya ngoka ga yela. Oto kala to pele mo oohi dhoye iikulya, opo kaadhi se po.

Ondjuhwa yoshiwambo Ondjuhwa yoshiwambo ohayi liwa onga omweelelo nenge to vulu okulya ngaa oyo ayike opo wu vule okwii uvitha nawa. Uuna wa hala okwiilya nawa toyi teleke momeya omafupi e to tulamo uutama oshowo uunyanga. Oto vulu okuteleka oshithima shomahangu eto landa wo nande onamunate yontumba opo wu vule okulya ondjuhwa yoye nawa.

Mongashingeyi aanafalama nenge tu tye aanamapya ohaya longitha unene okupulula nomambakumbaku, okukuna osho wo okuhelela. Omambakumbaku ohaga kwathele oshoka ohaga longo oshilwa oshinene nongele otali kunu ohali kunu oshilwa oshinene shivulithe shoka tashi kunwa kaantu koonyala, uuna tali helele natango ohali helele oshilwa oshinene oshoka oli na omatemo ogendji.

Esimano lyo ku kuna iimeno, aanafaalama oyendji oye hole oku kuna iimeno, iimeno ohayi kunwa nee yili momikweyo opo yi kale tayi mene nawa oshoka oya andjuka na uuna oshimeno shimwe sha kwatwa kuumbambala nenge komukithi ihashi gandja omukithi kiimeno iikwawo ohashi si po owala osho ashike oshoka oya andjuka nawa.

Ehala lyomoondundu. Pethimbo lyOkwenye, moondundu onuudhigu wu adhe mu na oshimeno shi na omafo omatalala. Pethimbo lyOkwenye ongaashi tu shi shi nawa kutya iimeno ayihe ohayi kanitha omafo, oshoka ohaku kala ku na omutenya. Ngaashi ehala lyomoondundu otu li shi nale kutya olyo ehala ndyoka lya nika omamanya.

Ehala lyomoondundu, ehala lyomoondundu olyanika omamanya. Uuna nee waadha mwamena iimeno ohamukala mwamena yimwe yaziza ngaashi omafawuwena, osho wo omakakata oha ga vulu okumenamo mehala moka oshoka ogena omidhi dhoka omile hadhi vulu okukwata omeya ethimbo, ashike omano oha ga si mbala.

Okutekula oondjuhwa oontekele odho iikwamawawa mbyoka hayi tekulilwa onyama oshowo omayi . Oondjuhwa oontokele ohadhi landelwa iikulya mbyoka hayi endelele ano opo dhikoke mbala dho dhivule okuvala omayi tadhi endelele. Aantu oha yedhi tukulile opo dhivale dhininge odhindji ya landithe nenge dhivale omayi ya landithe.

Kombanda yevi okuuwanawa ngiini! okuna omiti omile nomifupi, okuna oomwiidhi ndhoka hadhi liwa kiinamwenyo , okuna aantu niinamwenyo. Okuna omiti dhimwe dhili kombanda yevi ndhoka hadhi kala omile hadhi gandja omuzile kaantu oshowoo kiinamwenyo . Uuna omuntu waadha aloloka nenge teende ondjila ye onde ena mpoka tazi, ohavulu okuya momuti gwontumba eta kuutumba eta vululukwa momuzile.

Ehumo komeho shi lyathiki aanafalama oya kongo omukalo omupu gwokutekela iimeno nangele taakunu iimeno ohapukala puna omunino omunene gwomeya gwataakana miikunino yawo nomomunino ngoka omunene ohamuka mwaza uumunino uushona natango wuuka miikunomwa nuuna ohala okutekela ohapatulula ashike kopomba wo uumunino tawu tekele kuwowene.

Uuna aantu taya kunu iimeno yawo, ohaye yi kunu ya topolwa miimpungu, opo uuna nenge oshimeno shimwe osha kwatwa komikithi nenge kuupuka ihashi kwata iikwawo, ano uupuka mboka ihawu vulu okuya koshimeno oshikwawo, oshoka iimpungu oya yooloka.

Iikunomwa, opuna aantu haya kunu iimeno oyindji yayooloka, opo ya vule okwiilanditha uuna yakoko, ohaye yi kunu nee yili muunima uushona yewu teta nenge muunayilona uuluudhe.

Oohi dhomakende, Oohi dhomakende odha talikako odho Oohi dhoka hadhi koko tadhi endelele. Aant oya kongo omukalo go kudhi tekula opo ya kale taya imonene osheelelwa yo ya landithe wo.

Iinamwenyo yomEtosha ongaashi Oosino, Oompo, Ooholongo, Oonduli oshowo Oondjamba nayilwe, iinamwenyo ayihe mbyoka oha yi liwa onyama, hayi vulu okudhipagwa ndele aantu ta ya landitha onyama.

Mongashingeyi aanafalama oyendji ohaya longitha omambakumbaku okupulula momapya gawo oshoka embakumbaku ohali ho, ohali pulula oshilwa oshinene muule wethimbo efupi. Naashino ohashi kwathele aanafalama opo ya longe mbala yo ya mane mbala okulonga oshoka itaya longo we koonyala shoka hashi pula ethimbo olindji.

Ethimbo lyokwenye ngele lyathiki, ohaku kala kuna omutenya noonkondo. Nomiti ngaashi omisati niihwa yimwe oyindji ohayi kanitha omafo. Uuna tweende ngele owuna mpoka tozi oshili kuna mpa tomono omuzile opo wuvule okugondja ngoye wuvulukwe wutsikile nondjila yoye.

Aanafala oyendji ngaashingeyi oyena omukalo goku kuna iikunomwa ngaashi oomboga dhopashinanena. Uuna ya adha iimeno yawo ya koka ya adha etewo ohaye yi teya ko etaye yi tula miimbamba moka haya longitha opo ya vule oku tumba uuna taya ka landitha.

Nkene wuna okutekula oohi. Aanafalama oyendji ohaya tekula oohi, opo yavule okwiimonena oshimaliwa uuna oohi dhawo dhakoko. Uuna oohi dhakoko, ohayedhi kwata e taye kedhi landitha, mono haye kiimonena oshimaliwa shomoondjato dhawo.

Opuna omahala ngoka haga monika nawa. Oto adha puna ehala nkene li li po ashike , opuna ashike omiti tadhi monika nawa. Omiti kadhina oongala ashike nenge owa thanekelwa po efano, omuti ohagu monika nawa, efano lyoye otali zipo lyayela. Nenge owa hala ohauto yoye yithaanekelwe po, efano lyoye ohali kala lya yela, lyo otali monika nawa.

Ongolo , ongolo oshinamwenyo shoka shombili. Oshihole aantu kashina naana uudhigu miinamwenyo yikwawo , uuna oweshi adha shili metosha. Ohashi kala unene shili osho ashike nenge ngaa shili noshinamwenyo oshikwawo sha thaathana. kashihole ashike oku piyaganekwa.

Egumbo lyopamuthika gwondoolopa, egumbo lyopamuthika gwondoolopa oha li kala lina ongandjo yekuma osho wo lyo lyene nalyo oha li kala lyili meni lyongandjo moka, lya tungwa nekuma ano noondhopi. Ohali kala nee lina omweelo hagu pata, osho wo omakende. Pomakende ohapu kala pwatulwa omalapi opo aantu kaaya mone shoka shili meni lyegumbo. Pombanda ohaya tula po iipeleki.

Okutekula oohi, oohi kadhina nana iilongo oyindji ngele tadhi tekulwa oshoka odhi hole momeya gayela nehala lyili nawa mpoka itaapuya iilikama kaayivule oku piyaganeka oohi. Oohi odhapumbwa woo iikulya opo dhivule okulya nokukoka.

Okutekula oondjuhwa . Okutekula oondjuhwa ogwo omukalo ngoka hagu endelele go omupu oshoka ondjuhwa ihadhi pumbwa iinima oyindji ngaashi oondjuhwa oontokele ohadhi koko tadhi endelele molwa iikulya mbyono hadhi pewa hayi landwa . Iikulya mbyoka hayi kwathele mokuvala

Mongashingeyi aanafalama oyendji oya mono kutya omukalo gwokutekula oohi ogo omukalo ngoka hagu endelele go ihagu pula iinima oyindji, oshoka oohi ohadhi pula ashike omeya ga yela, ondama ndjono yina oku kala pehala li li nawa ano lya gamenwa, oshowo tadhi pelwa mo iikulya. Okuza mpono oohi ohadhi koko etadhi ningi oonene naantu oha yedhi yulu e taya li.

Aaholi yiimeno ohaya kunu iimeno yawo nelalakano opo ya vule okwii landitha uuna ya koko. Yamwe ohaya kunu iimeno yawo nelalakano yikoke yo yivule okwiima opo ya vule oku likola iiyimati, yo ya landithe iiyimati nenge iiyimati mbyoka yeyi lyepo.

Uuna omuntu ena edhiladhilo lyokutekula oohi. Ohaya kongo ondunge yoku etapo oshinima shafa ondama. Ohaya vulu okulongitha iiti nenge pamwe omakuma . Ohaya hongo nee iiti, iiti taye yi longitha yi itula kumwe. Meni lyiiti ohaya tula mo othayila opo omeya kaya pitamo, taya tula mo othayaila , taya tulamo omeya, oshowo oohi.

Aanafaalama yoohi oyamono kutya omukalo gwokutekula oohi ogo omukalo omwanawa go ohagu endelele. Oohi odhasimana moshilongo oshoka ohadhi humitha eliko lyoshilongo komeho una aantu taya landitha oohi.

Aanamapya oyendji ohaya longo omahangu. Uuna ya longo omahangu pethimbo lyokuteya shampa lya thiki, ohaya teya nee iilya. Uuna taya teya ndele kolupale okokule, ohaya longitha oombaali, oombaali omo nee haya tula iilya ye yi pakela mo nawa opo ya ka tile kolupale iilya, yo taya shuna ishewe mepya ya ka tale mo iikwawo.

Ehumokomeho sho lya thiki aanamapya oya mono kutya okutekela iimeno koonyala nenge kooshimwe nooshimwe emane po lyethimbo, onkene uuna taya kunu iimeno yawo ohaya tula po ominino dha taakaana mpoka ya kuna, opo uuna taya tekele ohaya patulula ashike kopomba ndjoka onene nominino ohadhi tameke tadhi tekele iimeno kudho dhene.

Otuna omaludhi ogendji giikwamawawa ngoka taga vulu oku tekulwa ngashi oondjuhwa osho wo oombaka. Oombaka ohadhi pewa iikulya ngashi oondjuhwa.

Iinamwenyo yomokuti. Iinamwenyo yomokuti otu na ngaashi; oondjamba, ooholongo, oonduli, osho wo oosino. Iinamwenyo yomokuti ngaashi ondjamba, ondjamba oyo oshinamwenyo shoka ihaashi hindi, ashike ngele oshapindjala, ohashi vulu okugeya e ta shi yonagula.

Oohi dhodhene ohadhi tekulilwa mondama ya hogololwa kutya ondama ndjono otayi vulu oku tekulilwa oohi. Ohamu kala nduno omeya ga yela ngono ha ga lundululwa ethimbo nethimbo. Ohadhi pelwa mo nduno iikulya opo kaadhi sile mo kondjala.

Okutekula oohi, aantu oyendji ohaya tekula oohi nelalakano dhi ninge odhindji ya vule okulya onga osheelelwa nenge ya landithe. Uuna nee taya landitha, ohaya landitha oohi oontalala nenge taye dhi landitha dha kukuta taya imonene oshimaliwa. Oshimaliwa ohaye shi longitha nee okukonga oompumbwe dhawo.

Aantu oyendji ohaya tekula oohi. Uuna dha koko oto adha ya kutha oonete, e ta ya yi moondama mono mu na oohi e ta ye dhi kwata mo. Oha ye dhi kwata mo e ta ya ka landitha nenge ya ka lye komagumbo onga osheelelwa.

Ondjuhwa yekondombolo Ondjuhwa yekondombolo oyo ondjuhwa ndjoka hayi londo oondjuhwa dhi dhoonkadhi opo dhi vule okuvala omayi. Ondjuhwa yekondombolo oya simana megumbo oshoka ohayi igi. Uuna wa adha megumbo kaamuna ondjuhwa yekondombolo uunene moshiwambo inashi talika ko oshinima shili nawa noshili pamuthika gopamuthigululwakalo.

Pethimbo lyokwenye omiti ohadhi kala dhagwa omafo, ohadhi kala tadhi monika dhafa dhakukuta ashike inadhi kukuta omolwa ashike omafo ngo ga gwako. Ohashi kala oshinima oshiwiinayi kaayenda nandjila oshoka ngele omuntu a loloka oha kala keehena mpoka ta gondjo ando a vululukwe ngaa momuzile.

Eshito olya yooloka, opuna omahala gamwe to adha ga shitwa, mpono to adha puna omavi, po opuna woo omahala ngono to adha puna owala omamanya. Omahala agehe ngono ohaga vulu okumena iimeno.

Iinamwenyo yomokuti nayo ohayi vulu okutekelwa. Uuna wa adha aantu taa tekula iinamwenyo yomokuti, unene tuu ondjamba. Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka shi hole aantu, nuuna shi igilile aantu, ohashi kala shi na ombili. Ohashi nana wo aataleli, mbono haya zi kondje yiilongo, opo yeye ya tale shoka ondjamba tayi ihumbata mokati kaantu.

Opuna omaludhi ogendji goosikopa, opuna oosikopa ndhoka hadhi vulu okutulwa iikulya, puna woo oosikopa ndhono hadhi yi iiyaha osho woo oombiga, opuna woo oosikopa ndhono to vulu oku yi longitha wu tule mo iikutu yoye osho woo omagadhi gokugwaya.

Oongombe! Otu na omaludhi ogendji goongombe oshoka opu na oongombe dhimwe dhina ooniiga nadhimwe kadhi nasha. Oongombe kaa dhina ooniiga ohadhi ithanwa oombalamana. Oombalamana odho nee oongombe dhoka hadhi vulu okutekulwa, nelalakano aantu yalandithe oshoka ohadhi kala dhina omalutu omawanawa. Nuuna waadha yadhipagwa oha yi zi onyama oyindji.

Una aantu taya tekula oohi ohaya kala yedhi topola shi ikwatelela kukwatya wadho. Ngele oonene dhi oonene tadhi ikalele. Oshona tadhi ikalele, dhopokati tadhi ikalele. Shino ohashi ya kwathele opo una haya hala okudhi dhipaga po nenge ya hala yaka landithe ohayi owala yu ukilila moka muna oohi oonene.

Aantu mboka haya longo nuunamapya, mongaashingeyi oya konga po omukalo omwaanawa gwokutekela iikunomwa yawo. Uuna taa kunu manga inaya kuna, moofola dhawo moka ye na okukuna iinima yawo, ohaa tula mo ominino dhomeya ndhono hadhi kala dha taakana apehe mpoka taya ka kuna. Uuna ne iimeno tayi ende tayi koko, ohaa patulula shike kopomba yawo ndyoka onene uuna ya hala okutekela.

Ombuga. Ombuga oyo ehala ndoka lya talikako kutya ihali mono omuloka gwa gwana. No unene ito adha mo iimeno. Ohamu kala iimeno ashike iifupi. Iimeno yomombuga oyi na omidhi omile, omunene ndhono hadhi hili omeya mevi muule.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka shi hole ombili. Oshinamwenyo shino ohashi vala uunimwena hawu ithanwa uundjambagona. Uuna wa adha nee uundjambagona wa nyanyukwa owu hole oku dhana omavi. Ohawu kala nee nduno tawu ifile omavi, tawu longitha ominkati dhawo. Tawu pindi omavi pevi nominkati tawu itile kombunda.

Ombuga, mombuga ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi nomaludhi. Ohamu adhika omiti omifupi ndhono dhina omakota omanene , omiti ndhono ohadhi ithanwa nee omikwa, omukwa omuti gumwe guna omudhi omunene ngoka hagu gili omeya mevi muule. Mombuga ohamu adhika omagumbo oshowo oondundu.

Okutekela iimeno. Aanamapya ogendji ngashingeyi okonga omukalo omupu gokutekela iimeno. Uuna ta yakunu iimeno yawo oha ya tulamo ominino dheenda mpoka yakuna opo yavule okukala ta ya tekele. uuna ta ya tekele ohaya patulula opomba nomi nino otadhi tameke okutekela iimeno pomakota

Onduli Onduli oyo oshinamwenyo shimwe shoka hashi adhika mokuti, osho wo mEtosha. Oshinamwenyo shono hashi ithanwa onduli ,oshi na othingo onde opo shi vule oku kala tashi li omafo gomiti ndhoka omile.

Uuna wa adha aantu taya tekula oohi ohaye dhi sile oshimpwiyu. Okomeya, ye na okukaleka oohi dhawo dhi li momeya ga yela nawa osho wo oku dhi pela mo iikulya. Ohaya tula iikulya momeya, opo oohi dhi vule okulya dho dhi koke nawa.

Esimano lyoongombe, oongombe odho iinamwenyo yimwe mbyoka yasimana oshoka ohayi gandja onyama kaantu. Ohayi gandja wo oshipa shono hashi vulu okulongithwa, aantu etaya ningi mo oondjato noongaku.

Esimano lyoongombe, oongombe odha simana molwaashoka ohadhi tu pe onyama. Oongombe ohadhi tu pe woo omahini ngono hatu vulu okulya osho woo okulanditha. Onyama yongombe nayo ohayi vulu woo okulandithwa naantu ohaya vulu okuteleka uupana wonyama yongombe ndele etaya imonene mo oshimaliwa.

Eshito olya yooloka. Opu na omahala ngono to adha ge na omamanya ashike nenge ge na evi lya pingakanigwa mumwe nomavi, po opu na ashike ehala ndyono to adha mu na ashike omavi.

Ehumokomeko sho lya thiki, aaholi yiimeno oya kongo omukalo ngoka hagu vulu okulongithwa mongashingeyi. Aantu ihaya kunu ashike iimeno yawo mevi momwene, ohaya vulu okulongitha iinima mbyoka taya vulu okutula mo omavi ndele taya tula mo oonkenya ndele oonkenya tadhi mene dhi li miinima yi li moka mwa tulwa omavi inaayi mena pevi popwenepwene.

Otuna omaludhi ogendji goondhila, tu na oondhila ndhoka ha dhi vulu oku kala kooha dhomadhiya tadhi li iipethipethi , po opuna ndhoka hadhi kala momeya tadhi dhana momeya nenge hadhi lala momeya dhi hole oku lala kombanda yomeya tadhi li wo uupethipethi. Oondhila dhimwe ohadhi liwa, dhimwe ihadhi li wa.

Aanafaalama yoohi uuna taya faalama oohi nenge taya tekula oohi, ohaya kala yena oondama odhindji . Opo kaya ngwangwaneke kutya mondama ndjino nenge ndjiya oyo yina oohi ndhi dhapumbwa esiloshimpwiyu nenge pamwe odho dha pumbwa iikulya esiku ndyono , oha dhi kala dha ndhindilikwa pamukalo gokushangwa kutya oohi ndhino odhili pongapi opo amone kutya ndhino odho dhinipo.

Uuna aantu ya hala oku tekula oohi, oha ya kongo ehala mpoka ta ya vulu oku dhika, nenge oku tulapo uundama, moka ta ya vulu oku tekulilamo oohi. Oha wu kala ne wa dhikwa niiti, osho wo watulwa oonete kooha opo oohi kaadhi ye kokule. Uuna ngele oye dhi tula nande omedhiya enene, oha ya kongo okahala okashona mono ha tula oonete eta ya kala ne ta ya tekula oohi dhawo.

Esimano lyokutekula oohi. Oohi odho oshinamwenyo shimwe shoka oshipu nokutekula, oshoka ihashi pula iinima oyindji. Oohi ohadhi pumbwa ashike omeya ga yela osho woo iikulya. Nehala mpoka tadhi kala nee momeya gadho mo. Ashike shampa owala kaapuna oshinima tashi vulu okuya momeya shika piyaganeke oohi. Oohi dhoye tadhi koko, to vulu okudhi landitha osho woo to li onga osheelelwa megumbo lyoye.

Oshingulu, shingulu osho oshinamwenyo shimwe shoka shina onyama ontowe nayi, aanafalama oyendji oyamono kutya okutekula iingulu okuwanawa , oshoka oshingulu ohashi gandja onyama. Onyama yashingulu ohayi vulu kulandithwa ndele omntu ti imonelemo iiyemo.

Okutekula oohi, aanafalama oyendji oya mono kutya omukalo gwokutekula oohi omukalo ngoka hagu endelele gwo omupu oshoka oohi nhadhi pumwa iinima oyindji ohadhi pum wa ashike iikulya nomeya. Ohaya tekula oohi dhi ninge odhindji yalandithe nenge yamone osheelelwa.

Oongombe, aantu ohaya munu oongombe nenge ohaya tekula oongombe nelalakano dhi koke dhi ninge omahini, dhi koke dhi vale oonkwawo, nenge dhi koke dhi vule okudhipagwa po dho dhi landithwe po onga onyama.

Okuteleka oshithima shomahangu. Oshithima shomahangu o hashi telekwa nuusila womahangu nuuna shapi ohashi pi mpilwa mokayaha. Oshithima shomahangu i hashi liwa osho ashike ,ashike ohashi telekelwa omuhoka gwi ikalekelwa. Omuhoka ngono otovulu oku teleka nenge wa dhipaga ondjuhwa yoshiwambo ndele to yi teleke nawa yili momahoka omashona e to yi mpimpile metiti e to li.

Iikombo yomashimbakombo, iikombo yomashimbakombo ohayi ithanwa iikombo yomashimbakombo oshoka inayi fa iikwawo ashike oyina omakutsi omale, iikombo yomashimbakombo oyina onyama oyindji oshoka ohayi kala iinene itoyi eleke noshikombo shoshiwambo.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shimwe shoka kaashi hole ombili uuna waadha shageya. Ngele owa adha ondjamba ya geya ndele etoyi adha yathikama mondjila kandi wete topitipo pondjila mpoka ihe owuna ashike okushuna monima. Uuna ngele owa adha yanyanyuka esiku ndyoka nenge kaayina uudhigu otayi kweetha wupitepo nombili ndele etoyi.

Iimeno yoku landitha aantu ohaa kunu iimeno yokulanditha, ohayeyi kunu muupoto wayooloka nelalakano lyokutseya kutya oshimeno shino osha kunwa uunake notashi kakala shina ingapi momasiku gotumba. Aantu ohaa landa nee iimeno mbyoka yoku landwa opo yavule okuka kuna nenge yaka tsike.

Oku kuna omapungu . Aantu ohaa kunu omapungu gayo momapya. Uuna nee ngele empya ndyono ,ogo omapya ngeya hamu ende efundja ,ndele omumvo ngono okweende efundja enene, omapungu ngono ihaga koko we . Onkene ohaga likapo ashike komeya ndele ihaga tulako ye iiyimati yokuliwa .

Omeya ga pitilila nenge tutye pamwe omumvo ngono okuna efundja nenge kuna omuloka gwa pitilila, omeya ohaga kala taga tondoka, ohaga kongo nee mpoka pwafa pwa silukila, opo ga vule oku tondoka sigo ga adha mpoka taga vulu oku talama.

Aantu ohaya longo momapya, opo ya vule okukuna mo iikuna mo iikunomwa yawo ngaashi: omakunde, omanuwa, iilya, omapungu nayilwe. Uuna iikunomwa yawo ya koko ohayi imi e taya teya. Uuna ya teya ohaya vulu okulya omakunde gawo nenge ya landithe.

Okuteleka ondjuhwa yoshiwambo uuna to teleke ondjuhwa yoshiwambo ohoyi thula owala omafufu nomeya omatsu etoyi yaya eto yi vutula ngoye eto yi yogo. Ihayi tetwa miintimbu kooshimwe nooshimwe ashije ohayi tulwa owala mombiga yi ihwapo kakele komutse nomakondo . Ihayi tulwa iinima oyindji yo ihayi telekwa nomahoka nenge tutye nomeya ogendji.

Esimano lyokukuna iimeno miipungu. Uuna tokunu iimeno yoye miipungu ohashi kwathele opo uuna oshimeno shimwe shakwatwa komapuka nenge komukithi gontumba ihashi etele iikwawo oshoka osha topoka kiikwawo. Iimeno mbiya yimwe ohayi mene nawa shono tashi si po osho ashike.

Oku kuna iimeno ngaashi omatama. Omatama ka gehole omutenya ka ge hole pehala kaa pu na uuhoho, go ohaga sipo nenge tutye ihaga koko nawa ga ninge omanene. Omatama oge hole oku tekelwa kehe ethimbo nuuna omatama ga koko ohaga vulu oku likolwa ko taga liwa nenge ga landithwe po, aantu e ta yi imonene iimaliwa.

Okumuna oondjuhwa oontokele. Oondjuhwa oontokele ohadhi koko mbala oshoka ohadhi landelwa iikulya yokukokeka. Oondjuhwa oontokele kadhi hole omilema. Na uuna tadhi ka lala ohadhi lande..ohadhi kala dha tulilwa mo omalamba goku dhiminikila opo ashike dhi koke mbala. Ohadhi koko wo nokuuyelele ha kiikulya ayike.

Embakumbaku lyokupulula ohali kala li na omatemo, ohali kala wo li na okatala uuna ngele omuntu ota pulula momutenya okatala hoka kembakumbaku ohaka kwathele opo kaapye po komutenya. Embakumbaku lyokupulula ohali kwathele wo oshoka ohali longo oshilwa oshinene shivule shoka hashi longwa kaantu koonyala.

Ehala lyomoondundu . Ehala lyomoondundu olyo ehala ndyoka i haa li kala uunene aantu . Onuudhigu waadhe muna aantu tayeende nenge toti iinamwenyo. Ihamu tungilwa kaantu nenge waadhe toti omwa tungilwa omagumbo . Ehala lyomoondundu iha mu mene iimeno, ashike ohamu mene ngaa omano ngoka haga vulu okuhupila mo.

Ondunda yoohozi. Ondunda yoohozi ohayikala yakumbwa momwiidhi dho odho nee hadhi ithanwa oohozi uuna dhili pombanda yondunda nenge uuna dhakumba ondunda. Ondunda yoohozi ohayi tungwa nee mooha dhekuna lyomavi nenge lyoondhopi dhomavi . Ohadhi tulwa nee omweeelo gwiipilangi nenge gwiiti.

Ongombe yonyali. Ongombe yonyali ongombe ndjoka hayi kala ya vala, ano yi na okatana. Aantu ohaa manga nduno ongombe ndjoka yonyali, opo kaayi ye kokule. Ohaye yi tula ongodhi mothingo, opo ngele oya yi kokule ohaya landula omusinda gongodhi.

Okukaleka iimeno yoye ya ziza nawa. Omukoli gwiimeno aluhe oho kongo ehala ndyoka li na uuhoho wu wete kutya otali vulu okumena iimeno yoye. Uuna nee wa kunu iimeno yoye oho kala nee toyi tekele omeya ngoye toyi sile oshimpwiyu komutenya toyi tula wo nenge omokanete opo kayi se po komutenya.

Omboga yuushimba, omboga yuushimba ohayi kunwa kaantu nelalakano opo ya vule oku yi landitha. Unene omboga yuushimba ohayi landithwa moositola opo aantu mboka, nenge tu tye aanangeshefa aashona ya vule oku imonena oshimaliwa okuziilila koongeshefa oonshona ndhoka ihaadhi vulu okukuna omboga ndjoka.

Okumuna oodjuhwa. Aantu ohaya munu oondjuhwa nenge okudhi tekula nomalalakano ogedji gayooloka. tekula oodjuhwa nelalakano dhi koke nodhi vule okulandithwa nenge dhi ninge odhidji dhi vule okuvala omayi yo taya landitha omayi. Oodjuhwa ohadhi vulu wo okuliwa onyama ngaashi momagumbo gOshiwambo.

Ehumokomeho sho lya thiki, olyeetelele omauwanawa ogendji, unene tuu kaanamapya. Aanamapya nale oya li haya longo nuudhigu, opo ya vule okulonga oshilwa oshinene yo ya vule oku shi kuna. Mongashingeyi, opu na omambakumbaku ngoka haga longithwa okulonga, okukuna osho wo okuhelela.

Okanyenti nedhina limwe moshiwambo ohaka ithanwa okaaluni noke na ondapo. Ohaka kala miihwa moka haka kala ka fula omukwena gwako onga egumbo lyako iha ka toka ondjuhwa nande nande uuna keyi mono ohake yi vulu okuyi lyapo.

Oondjila dhomomuthitu ohamu kala owala ondjila yimwe oyo hayi endwa kaantu oha mu kala mu na omiti omile nomifupi. Oha mu kala wo iigwanga mbyono hayi liwa kiinamwenyo mbyoka iishona.

Okutekula oohi nelalakano dhi koke dho dhi ninge osheelelwa nenge oshihakanwa shokulanditha. Aantu ohaya tekula oohi, uuna dha koko ohaye dhi kwata mo momeya mono e taye dhi landitha po nenge ya vule okulya onga osheelelwa.

Esimano lyiimeno. Iimeno oya simana, oshoka uuna ya koko ohayi vulu okulandithwa. Iimeno ohayi vulu okukoka e tayi imi iiyimati mbyoka hayi vulu okuliwa nenge okulandithwa wo

Una aantu taya yotha onyama dhawo pomahala gomainyanyudho ohaya kala taya longitha omasiga goku yothela. Esiga lyoku yothela ohali longithwa oku yotha onyama opo yi kale inayi lungwina, ohali tulwa ne iikuni meni ndele omuntu eta temamo omundilo etagu ningi omakala ngoka talongitha opo ayothe onyama.

Embakumbaku lyoku pulula. Opuna omambakumbaku gena iipululo oyindji nenge tutye omatemo ogendji gokupulula. Po opena ngoka gena oshipululo shimwe ashike nenge gena ashike omatemo omashona. Omambakumbaku gomatemo omashona ohaga yi muule ano oshilwa shago ohashi kala shaya muule lela.

Okutekula Oohi, Oohi oha dhi tekulwa shi ikwatelela kutya Oohi ndhino oonkiintu, ndhino oondumentu, nenge mbuno uuhi gona. Uuna aantu ya mono kutya Oohi onkiintu odha vala uuhi gona oha yedhi ikalelekele, oonkintu noondumentu ndhi dha kola taye dhi ikalekele opo dhi vule oku tegwamo dho dhi kalandithwepo nenge dhi liwepo.

Iimeno mbyoka hayi mene momamanya, iimeno mbyoka hayi mene momamanya ihayi kala yina omwenyo omule. Ohayi kala owala yina omwenyo thimbo ndyoka omeya geli popepi, ashike uuna omutenya gweya nenge tutye ethimbo lyokwenye lyeya, iimeno mbyoka ohayi si po, tayi kanitha omafo nosho tuu.

Uundjambagona. Uundjambagona owo uunamwenyo mboka wapumbwa esiloshimpwiyu. Owu hole aantu. Uundjambagona owu hole okudhana. Uuna waadha wanyanyukwa, ohawu kala tawu dhana omavi gawo, e tawu kutha omankoti gawo tawu kutha omavi pevi, e tawu kala tawu ifundile kombunda.

Okashina kokumwa omwiidhi. Opu na uushina owundji hawu vulu okulongithwa opo aantu ya vule oku teta nenge okumwa omwiidhi. Omwiidhi ohagu muwa nee tagu falwa kiinamwenyo mbyoka yili komakuti nenge tagu falwa komahala hoka kaaku na omuloka gu li nawa. Aantu ohaya longitha nee eshina lyokuteta omwiidhi, yo taye ya ya gongele e taya manga.

Oondjuhwa oontokele ,oondjuhwa oontokele kadhina uudhigu nenge ihadhi kwata ethimbo opo dhi koke mpono omuntu ta munu owala oondjuhwa oontokele tadhi landele wala iikulya mbyoka yokukokeka nokonima yiiwike ingapi ngapi odha koka notadhi vulu okulandithwa noku liwa oondjuhwa oontokele kadhi hole oongaga ohadhi kwatwa komukithi mbala .

Okulonga momapya, aantu ohaya longo momapya taya mono mo iilya. Iilya mbyono opo yi koke aantu ngele kaye na uuhoho iilya mbi ya longele omvula ya za ko iihenguti ihaye yi ekelehi mo mepya. Ohaye yi ethele mo uuna mbakumbaku teya a pulule ohe yi nyanyulile mo e tayi ningi uuhoho wiikwawo.

Oosino, oosino odho iinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti, uunene ohayi kala wo mEtosha. Iinamwenyo mbyoka yoosino oyina ooniga oonde dho odha honga. Opuna ne ethimbo limwe to adha tadhi dhana nenge to adha oosino tadhi itsu ano tadhi kondjo.

Oongombe , otuna oongombe dhayooloka , tuna oongombe oondumentu , oontsezi oshowo oondumetana. Oongombe dhoontsezi aluhe ohadhi kala dhina omitundu pombunda ano piipeti peti mpono ohapu kala opuna ooshima shafa oshituntu nohashi ithanwa okantundu.

Omahala gokulandithila iikulya, ohapu kala puna esiga lyokuyothela onyama, iipundi, iitaafula yokukuutumba aantu. Ohapu kala nee puna omuntu ngono ha wathele nenge ha teleke iikulya mbyoka hayi liwa kaantu mboka haye ya okulanda.

Oshinamwenyo hashi ithanwa ongolo, Oshinamwenyo shombili. Oshinamwenyo hashi ithanwa ongolo oshina omalwaala omatookele nomaluudhe ano oongoyo nenge tutye omisinda omiluudhe nomitokele. Ohashi monika shafa okasino uuna inooshitala nawa ashike kayishi okasino. Oshina onyama hài liwa.

Okutekula oongombe. Aanafaalama oyendji ohaya tekula oongombe nelalakano lyokumona omahini . Yamwe ohaye dhi tekula nelalakano dhivule okuvala dho dheetepo oongombe oonkwawo . Yamwe ohaye dhi tekula wo nelalakano lyonyama ashike.

Ehala lyomomamanya , ihamukala nana aantu oyendji tayiinyenge, ihamukala iinamwenyo iha mukala woo omagumbo gatungwa nenge tutye oositola, ohamukala ashike muna okandjila kamwe akeke mono aantu hayeende ngele taa kakonga iinima yawo pomahala giili no giili.

Omahala goku talama omeya, omahala nee gokutalama omeya ngaashi ehala lyoondundu. Omeya ngono koondundu ohaga tondokako ashike taga ngoongolako guuka nenge taga kongo mpoka pwafa puna uulambo opo gavulu okutalama po, ngele ogamono kutya itaga gwanapo natango ohaga ponokako tuu guuka hoka taga vulu okumona okampito.

Okashina nenge tutye embakumbaku lyokukuna oshowo lyoku helela uuna aantu taya helelitha eshina lyoku helela oshayela kutya olyo woo yalongithile petameko sho ya kunu, oshoka eshina lyoku helela nenge lyoku kuna ohali kunu iilya yili melandulathano naashi taliya li helela ohali kalitha iinima yili melandulathano ohashi kala oshipu opo li helele.

Ekondombolo olyo ondjuhwa ndjoka hayi kala ondumentu megumbo. Ondjuhwa yekondombolo ohayi igi. Ohayi londo wo oondjuhwa nenge tu tye ohayi kala tayi tidha oondjuhwa nelalakano lyoku dhi londa opo dhi vule oku vala omayi.

Oondjamba, opuna oondjamba omaludhi gaali. Tuna ondjamba onkiintu tse tuna wo ondjamba ondumentu aluhe ondjamba ondumentu oyo hayi kala onene konkwawo. Oondjamba ohadhi vulu oku etapo uundjamba gona una dhili pamwe.

Omunkulofuta Komunkulofuta ohaku vulu okukala ku na aantu. Ohaa vulu okukala ya kuutumba nenge ye li po ya thikama taya ithaneke omathano gawo. Omunkulofuta ogo ehala ndyoka mpoka pwa tsakanena omeya gefuta nevi.

Onduli oshinanwenyo shomokuti nenge metosha, oyina oongolo oshowo othingo onde. Ohayi li omiti ndhoka dhili puule sho osho yinine othingi onde yi vule okwaadha omafo ngoka geli puule.

Uuna aantu yena omadhiladhilo go kutekula oohi, oha kongo ehala mpoka taya vulu okuninga okandama kawo ,kohi yakandama ohatulako ne othayila ndjoka ihayi piti omeya opo omeya gakale iitagampinemo mbala, ohatulamo ne omeya taatulamo ne oohi dhawo dhokutekula ohaye dhitulilemo ne iikulya taakala taalundulula omeya ethimbo nethimbo.

Omahala ngoka geholike nohaga kala nee goopalekwa. Ohaga kala nee gatulwa iinamwenyo yomaludhi gayooloka nenge tutye omathano, giinamwenyo yayooloka mbyoka aantu inaaya mona nale nenge tutye iitholomo, iiyelekela tholomo yayooloka ngaashi oondjamba nosho tuu.